Nutella chocolate on ɗo nder roba majum, ɓikkon ɗo yara mauɓe ɗo yara, ɗo mari zaqi ɗo veli ha hunduko, to goɗɗo nani soono majum ɗo yara, nda ɗum ɓe wati ɗum ɓe taggi ɗerewol jei ɓe vindi inde majum ɓe ɗo maɓɓi ɗum ha roba majum.

P.O.P, be ɗo fauna saare mai be mai. Nda himɓe kugal maajum ɓe ɗo... goɗɗo ɗo dari ha dou, o ɗo yaaɓi hunde dari, o ɗo waɗa kuugal maajum. Ɓe ɗo vo'itina ɓe yiɗi ɓe fauna saare mai, be wada dekoretin maajum be mai.

Gorasa ha ɗer tire ɓe maɓɓi ɗum. Himɓe ɗo nyama ɗum ɓa nyamɗu woni ɗon banta ɓiret woni ɓedo hauta ɗum nyama, ɗadum ɓeɗo sigï ɗum ɗôu tebur ɗa shago ha bawo majum, hïmɓe ɗo nyama ɗum.

Sare ɓe nyiɓata gidan sama. Nda ɗum ɓe timminai. Be vurtini sudu, nda dammugal, nda windo sudu, nda windo ɓaw sudu, nda baranda jei dou, nda baranda jei les. Nda ɗum ɓe ɗo vo'itina sare mai, ɓe timminai.

Saare, ɓe fawni saare man bee penti, ɓe waatani ɗum taays mum, ndaa winndo suudu man ndaa dammugal feere, ndaa bab-waya ɓe waati haa dow mahol man ngam haala sikiwrity.

Biskit ha kwali. Nda biskit man ɓe wati ha kwali ɓeɗo sigiɗum ha babalmum, Nda be wati price majum, Nda biskit ji fere ha les, Goɗɗo ɗo nyama to ɗo nana velo ko ɗo nana suno, Ɓedo hokka ɓikkoi ɓe wadira break be mai ha makaranta.

Goɗɗo ɗo dari ha chaka sare, nda mahol sare man ɓe wani ɗum penti danejum, nda windo sudu ha to ɓe jamɗe ji, oɗo wati riga be sala, oɗo wati jungo mako ha hunduko, oɗo taɓi galagal mako numa.

Ɓikkon worɓe ɗo jooɗi hamɓe ɗiɗi, ɓe waati shaddaji maɓɓe daneejum, nda ɗum yari kugal, ɓe waati hula, pat maɓɓe ɓe ɗo jala, nda woɓɓe feere ta ɓawo maɓɓe, ɓe ɗo jojooɗi ni, woɓɓe ɗo dari.

Kofi ɗo joɗi be lifton ha nder Majum nda ɓe wati Ndiyam gulɗam ɓe wati lifton man ha Nder, ɓe maɓɓi ɗumbbe maɓɓode ɓeɗo yara ɓeɗo waɗa breakfast be Majum ɗo veli ɗo vallita goɗɗo.

Drinksji, nda ɗum ɓe waɗi packing maajum katon- katon. Nda savun op, nda sprait, nda fanta, nda mirinda. Ɓe ɗo yara on, ɗon gas, ɗo veli sosai, ɗon shuga. To goɗɗo nyaami nyamdu yari nanai haari sosai.

Himbe ɗo mofti ha babal bol. Beɗo joɗi ha koromje, beɗo lara bol mai. Nɗa ɗum ɗo beɗo joɗi ha babal be wanni be je larugo, beɗo lara. Habbe bo be piyata kuma ɗo ɗer babal ɗo piya. Hobbe ɗo joɗi hobbe ɗo ɗaɗɗari.

Ɓingel gorgo ɗo dari haa paalo. O waati riiga be salla blu. O turni hoore maako, nda paalo majum ɓe fauni ɗum be koromje. Nda koromje mai ɓe waati pilos ha dou. Nda ɓe waati laabuleji ha windo paalo mai, nda eesi haa paalo mai.

Ketil je dollugo ndiyam. Ɓe ɗo dolla ndiyam haa nder maajum, ɓe ɗo, ɗo naftira be hite on, ɗo vallita goɗɗo to ɗo yaawa defugo ndiyam gulɗam, kuma ɗo yaawa dollugo. Nda ɗum ɓe ɗo sigi ɗum, nda ɗum be maɓɓode maajum, be jungo ɓe jogata ɗum, ɓe ɗo sigi haa dow tebur.

Ɓingel debbo odo joɗi oturni hore mako, o wati riga boɗejum, nda o wati facmaks ɓalejum, oyahi ɓe mori mo gasa mako, Ɓe fauni ni gasa majum ɓe wani ɗum stayel ɓe vo'itini o gasa.

Caka sare, ɓe vo'itini ɗum, ɓe fauni, ɗum. Nda ɓe waatini ɗum flawas. Nda wauru bo ha caka saare maajum. Nda ɓe waati... nda windo sudu mai, nda kwaano, nda mahol saare mai pat ɓe fauni ɗum, ɓe wanni ɗum penti.

Ɓingel debbo ɗo dari owati riga ɓalejum nda oyahi ovo'itini gasa mako ɓe mori mo, nda ha ɓawo mako nda leɗde bafe man green ndamo odari owaɗi hoto.

Ɓingel debbo ɗo joɗi, nda atampa mako o waɗi doguwar riga be mai, o ɗo joɗi ha dou korowal, nda gele mako, nda o ɗo fauni ɓe hosi mo, nda jungo mako ɗo sigi dou kosɗe mako.

Nda biroji je vindugo nda ɗum kala kala, je to goɗɗo vindirai ko ha makaranta, ko ha ofis, ko ha sare ma to goɗɗo vindirai nda ɗum ɗo ɓe ɗo sigi ɗum kala kala.

Katene je defugo be leɗɗe, to goɗɗo wati leɗɗe mun ha nder huɓɓi ni defira nyamdu mun, defirai pat ko yiɗi, nda ɗum ɗo ɓe wati ɗum na saito goɗɗo tefi ha way hawtata leɗɗe mun ba, to wati ha ɗo ni huɓɓi ɗum on defira be majum. Nda ɗum ɓe hundeji je tarata sare goɗɗo joɗa ɓoɗɗum.

Goɗɗo ɗo dar o ɗo waɗa dekoreetin, ɓe ɗo fawna babal ba to ɓe waɗan ivent. Ndaaɗum o waati laabule jey ɓe fawnata. Ndaa ɗum o ɗon fawna dow too laabuleeji man o ɗo dari.

Burosh je ɓe penti nafturgo ha vo, utungo gasa to goɗɗo yidi vo, itingo gasa mun ta sankita, wala, ɗigga safita ɗum. Nda kumji majum je nafturgo ha totton. Nda hunde jogugo gasa mai pat ha babal mai.

Keke nyotugo limse. Ɓe ɗo naftira be maajum, do naftira be hiite, fere bo wala naftira be hiite. Ɓe ɗo naftira ɗum ha nyotugo limse, ha nyotugo hundeeji ni jei himɓe ɓorna ta, wanna goɗɗo irin nyoogol yiɗi.

Ɗoo Makaranta on, nda damugal nastugo nda durowin jey Leemu ɓe ɗo vindi ɗum ɓe ɗo hollita ɓikkoi ndaa haa leddi man ndaa geeneeji ndaa dammugal nastugo oma-komay ndaa goɗɗo ɗo eewa nder Makaranta man ndaa intalokji haa leddi

Dow lawol nda bus ji hosata himɓeji ha nder, nda himɓeji sorrata hundeji ha sera lawol ɓeɗo jojjoɗini, nda motaji je dillitatta nda lemaji woɓɓe ɗo tattari nange ɓe sorrata hunde, woɓɓe ɗou dilla be kosɗe ɗo dyaɓɓita ɗow lawol man woɓɓe ɗou dilla.

Aapot. Ɓeɗo naftira ɗum ha konektin waya, to goɗɗo watii ha noppi ni wala masala soto hosi wayamuun yari noppi. To goɗɗo waɗi konektin. Ndaɗum be chaaza majum. Goɗɗo naftirai pat ha yahi, roɓe be worɓe pat.

Sarga be yeri je roɓe, nda ɗum ɗo joɗi, roɓe ɗo wata to ɓe faunirai, mauɗo be ɓingel goɗɗo ɗo wata to faunai nda ɗum ɗo ɓeɗo sigi ɗum ɗo voɗina roɓe sosai.

Yeri be sarka be hunde jungu be zobe je roɓe nda ɗum be sodi ɗum ha Leda majum, roɓe do wata faunira be majum be wati ɗum ha Leda be sodi ɗum kesum on.

Laabule ɓe wati ɗum. Ɓe fauni windo, nda ɓe ɗo fauna suudu bo ɓe man. Kuma do naftira to goddo yiɗi maɓɓa naa'nge; to naa'nge ko haske ɗuɗi ha suudu ko jemme se maɓɓa ha windo watata ɗum.

Biskit ji. Ndaɗum ha supa maaket ɓeɗo sigiɗi. Biskit goɗɗo ɗo nyama to ɗonana velo, ko to goɗɗo do nana suno. Ndaɗum ɓeɗo sigiɗi. Ɓe wati chedemai chede ɓe sorata ɓedo takki ɗum ha ɓandu. ɓedo hokka ɓikkoi to ɗo yaha makaranta. Goɗɗo ɗo nyama ngam to nani velo.

Kare faune robe, nɗa fauda, nda lips sitikji, nda ghazalji balejum be buraau, nɗa jambaki, nɗa nyebbam wujugo. Pat je robe faunirta be majum. Be fauna To be vurtan be majum.

Riga ha shago surugo, rigan sanyi ɓeɗo naftira be majum wakkati pewol, ɗo vallita goɗɗo ha nanugo pewol ko to vurtai to nani pewol ni to borni riga mai nanta ko, nda ɗum ɗo ɓe wati ɗum ha babal sorugo.

Ɓingel debbo mori. Nda o mori o vo'itini gaasa maako. Ɓe mori mo, ɓe wanni mo roba, ɓe vo'itini mo yeso gaasa maako, ɓe wanni mo paakin. O turni hoore maako, o ɗo ɓorni riiga maako ɓaleejum.

Leso ɓe timmini nda ɗum be sigi hore leso majum, nda wadrop majum je goɗɗo wawwata ta limseji mun be hunde ji mun pat ha shiryai ha nder, nda durowa je sera leso mai je goɗɗo sigai hundeji mum to sigai kuma faunirai be majum.

Sabulu yiwugo. To goɗɗo yiwirai ni ɗo naftira be majum ɗo vo, itina ɓandu, ɗo wata ɓandu waɗa gulowin. Nda ɗum ɗo kala kala sai je irin goɗɗo yidi sodata. Ɓeɗo shiryiɗum ha babal sorogo. Ɓeɗo vindi chedemai pat ha ɓandu.

Firij bedo naftira be mai goddo siga diyam ha der fewa, Todo tefa dyam peudam, to yida hunde dum vonna hunde nyamugo, wata ha der fewina dum Kuma sigina dum hunde min, to goddo yidi hunde pewdam heban ha totyon.

Babal sorogo ɗefte. Nɗa defteji vinɗugo ha makaranta. Nɗa bairoji be pinsil ji, pat ko goɗo mari haje ne nafturgo ha makaranta. Beɗo wawa durowin be majum. Bairro beɗo vinɗira pensil beɗo vinɗira. Nɗa ɗefterji be naftirira.

Marori on ɓe waɗi jolof majum. Nda kusel ha sera, nda vegitebuls, ɗo vallita ha ɓandu bo sosay goɗɗo hawti ɗum. Nda ɗum ɓe wati ɗum ha pilet ɓe sigi ha chokali.

Mayo manga :nda mayo majum manga nda leɗɗi, liɗɗiji, genejipat pat vurti ha chaka chaka mayo mai be sera majum nda hunju bo babal mayo mai manga ndiyam ɗo heɓɓini ha babal majum.

Ɓingel ɗo dari ha caka Saare, o waati riga maako be salla maako be paɗe maako, nda oɗo jogi riga fere ha jungo maako, oɗo dari ha caka Saare maɓɓe, nda windoji suudu jei saare mai nda penti ɓe wanni saare mai daneejum.

Tattase ɓe ɗo naftira be majum ha defugo nyamdu, ɗo valita ha nyamdu voɗa, ha nyamdu vela, nda ɗum ɗo, ɗo vurti red an grin pepe, pat ɓe ɗo naftira ɗum ni ha defugo nyamdu.

Resiva, ɓe ɗo naftira, ɓe ɗo hauta ɗum be TV, to goɗɗo yiɗi lara chanels ji fere. Nda ɗum be soket maajum. Goɗɗo to joini, hauti be TV mum, goɗɗo larai pat ko yiɗi larugo ha der maajum.

Ɓe waɗi talge ha ndir fayande, nda odo jugi lawirgal, oɗo wata kururi, oɗo hauta o hautai o lawa nyiri majum. Toɓewadi talge mai Sai ɓewara ɓeɗo wata kururi fere ɓeɗo lawa nyiri nda dum ɗo, oɗo jugi be lawirgal mako.

Remot je jangugo nda ɗum ɓe sigi ɗum ha leddi, ɓe yari ɗum voutungo, ɓe ɗo naftira be mai ko je tv, ko reciver, je himɓɓe naftirta sanja channel ko Kuna tv man.

"Direesin miiro" ndaa Nyebbamji bee uurdiiji, bee hunndeeji fawnugo. Ɓe ɗon sigi ɗum, haa babal may. Ndaa daaroogal jey goɗɗo to ɗo fawna dinngay laarugo yeeso mum. Ndaa ɓe waati Koo ɗume ha dow maajum jey goɗɗo Mari haaje.

"Katane"je dafirgo ɓe ilɓe ɓeɗo naftira ɓe majum to goɗɗo yiɗi defirgo ɓe ilɓe se wata ha dou majum to yiɗi to jam ɗi mai wulini ilɓe nangi ɗo de fina goɗɗo nyamdu ɓe laulau.

Chaka saare be vo'itin ɗum, ɓe waɗi ɓe faunai ɗum ɓe fulawasji, nda chaka saare Mai ɓe waɗi penti ɓe wati jamɗeji hala goɗɗo wawata nasta ta dou mai fo sikiuriti, nda Intaloks ha chaka saare Mai vo'itini saare hala leɗɗi.

Fulaawasji ha babal soorugo Ɓe ɗo waata ɗum ɗo mawna, to goɗɗo yiɗi sey wara sooda waatata ha saare mum. Ɗo mari nafu ha saare, goɗɗo ɗo heɓa ɗowdi to mawni, ɗo fawna saare, ɗo vo'itina saare.

Ɓinngel debbo bee himar mun, bee gilas, o waati gilas ɓaleejum, o waati fesmask, o waati fesmask, o waati himar ɓaleejum, oɗo jogi waya maako. Oɗo wasi, oɗo vakki booro, oɗo vakki booro, daa dammugal hattoo ni, ɓe holli taawol ha dow dammugal man.

Himɓeji ɗo mofti babal gotel, ɓe ɗo jooɗi ha babal gotel ɓe fauni. Ko moi... woɓɓe waati hula, woɓɓe waatai, nda ɓe ɓe ɗo jooɗi. Nda o ɗo vakki boro mako, o wari o rongini, o waati hula ha hore mako.

Korowal ha babal waɗugo majum, nda ɓe timmini ɗum, ɓe vo'itini ɗum, ɓe fauni ɗum je faunugo suddu, je goɗɗo joɗata to yiɗi joɗa siwta, nda ɓe pilos majum je to goɗɗo yiɗi joɗa ɓara, ɓe vo'itini korowal mai.

Pilet bee takaire, ɓe ɗo naftira bee maajum ha waatugo nyamdu, koo huunde feere. Ɗo vallita goɗɗo to nyaamai, ɗo waatina den nyaamai, koo to goɗɗo waɗi hoɓɓe waatinai ɓe ha nder maajum, daa ɗum ɗo bee takaire maajum bee pilet mai.